Nindeeba abantu bashutamire omushaija akwitse ekikopo arumu nanywa , ekikopo ekyo kiriho ebimuri omumaisho gabo haruho akajerikani.

Nindeeba enkofiira zabasiiramu enkoofira emwe netukura eine ebyoya ahamutwe endiijo neyeera eine ebibara byokwiragura enkofiira zoona zitwekyereire aha kitambara

Nindeeba abakazi babiiri bari omu ruguuto bekoreire ebaafu na n'omwaana omwe bekoreire ebaafu harimu omushenyi aharubaju rwabo hariho emiti hariho n'ebishaka aharubaju rw'oruguto hariho omushenyi

Nindeeba omushaija akwaitse enkaito omungaro enkaito ezo ziri ahakimeeza hariho omushaija ayemereire aharubaju rwenju omushaija ogwo ajwaire Tisaati yemikono migufu omushaija ogwo akatsire enkaito omungaro

Nindeeba amaizi harubaju rwamaizi hariho abantu bingi bemereire abamwe binami, amaizi ago amaizi ago harimu amato abantu bariyo nibatega eby'enyanja

Nindeeba abashaija babiri bari omuduuka, omushaija omwe akwatsire esimu omungaro ondiijo ajwaire rugabire enjwaire neshati ondiijo aine ebirahure aha buso, eduuka egyo harimu emikyebe yerangi.

Nindeeba abantu bariyo nibazina bekomere emyenda omu nyugunyu bajwaire na nebigofiira bya ebyoya bajwaire amazigo omu maguru

Nindeeba kasasiro kasasiro nyingi erumu ebivera erumu na emyenda harubaju rwa kasasiro hariho akaju kombikyise amatafare gatokyize kaine amabati harubaju rwa amabati hariho gate gate egyo eyombikyise rubati harubaju rwa gate egyo hariho enju, enju egyo etiirwe mushenyi

Nindeeba abantu bariyo nibataaha amaizi omu kiduuramu aha rubanju rw'abanru aho hariho etanuuru aha rubanju rw'etanuuru hariho enju eyombekyise amatafaari n'amabaati ediriisa zaazo n'ez'ebiti enyingi zaazo nazo n'ez'ebiti ondiijo omushaija ari aharubanju rwabo naahinga

Nindeeba abantu baingi bari omukatare baine za manvuuri abamwe bombekiise ebipapura abandi bombekiise ebitapi abantu nibaingi bari omukatare abamwe nibagura enyaanya.

Nindeeba abaana babiri bari aha nyanja nibatega bakwistye amaroobo aharubaju rw'enyanja egyo hariho emiti aharubaju rw'emiti egyo hariho omushoozi enyima y'abaana abo hariyo omusheenyi n'amaizi maingi

Nindeeba abaana bashatu barimu nibazaana omupiira omwana omwe akwatsire omupiira omungaro abandi babiiri barimu nibirukanga aha rubaju rwabo hariho abantu nibabareeba hariho n'enju omukishayi omwe harimu ebinyaatsi abaana abo bajwire empare nguufu na n'esaati z'emikono miguufu

Nindeeba ekikungu kiri omu kishaaka omukishaka omwe harimu ebinyaatsi harimu n'emiti miraingwa aharubaju rwe kishaka ekyo hariho n'emitumba aharubaju rw'emitumba egyo harimu omuhanda n'ebikungu bibiiri hariho ekikye n'ekihango

Nindeeba abantu bariyo nibotsya enyigi enyigi nezebyoma bajwaire ovoro aharubaju rwabo hariho amaju gaine amabaati gaine enyigi enyigi zaine ebirahuri edirisa hariho nana soketi zamasanyarazi

Nindeeba omushaija akwitse omupiira gwa motoka ariyo nagukomora akwitse ekyoma omu ngaro enyuma ya omushaija ogu hariho ekikondo hansi hariho ebitafaari

Nindeeba ekiti kyafene harimu fene ibiri ekiti ekyo ekitaagi ekimwe tikiriho bakitemireho ekindi kiine ebitaagi bingi munonga

Nindeeba piki eri omunguuto eriho abaana babiri eriho ebidomoora bibiri omumaisho gaabo hariho emotooka aharubaju rwabo ebishaka nana emiti nana ebinyatsi emootoka egyo eyemereire